Gaŋgarre la ka ba ngmirɛ ka nobɔ mine meŋ pãã seɛrɛ a sɛɛre ŋa ba naŋ seɛrɛ dɔɔ aneŋ pɔgebɔ bayi la seɛrɛ ka a dɔbɔ kaa dɔɔ pãã are a pɔɔbɔ bayi ŋa seŋsugliŋ kyɛ ka ba pãã seɛrɛ ka ba nimire muo yaga zaa.

Paalong kaŋa nobɔ la a yi a wullo lɛ ba pusããnaa nang te ta a te kyaare ba gɔvenente nang ba tonɔ ba tonbɔɔre kyɛ bee a tonotomma mine naŋ ba pɛlle ba poɔ ka ba pãã yɛre bonsɔglɔ a kyɛ vɔgle zupil zeere.

Yiele yieluu la ka pɔgɔ kaŋa ziŋ wullo bibiiri mine ,a bibiiri waala bibiiri bata kyɛ zaa ziŋ la dakogriŋ a kyɛ paŋ pɛgli a boma ba naŋ de ŋmeɛrɛ a yiele a boma mine waala gaŋgare ane gyitare ka ba tare.

Nobɔ kyɛ bee daba mine la daba banaare a do are zie kaŋ ba naŋ kpaare neŋ daare aneŋ kuree ka ba do are a zie ŋa zu ka ba mine de ba gbɛɛ a dɔgle a daare mine zu kyɛ te a kuree are kyɛ ka ba tonɔ tomma a waa ŋa eŋginia ka bayi vɔgle zupil.

Naa ne o kpaŋbeere la zeŋ a naa ŋa yɛre la o naboma a su o nakparoo kyɛ eŋ boma yaga zaa o nu kyɛ paa eŋ bonkaŋa meŋ kyɛbee a vɔgle o zupil meŋ o zu a paa wullo ba saakommine yeltare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

Die poɔ la ka ba maale k'o veɛlɛ yaga a die poɔ a die waa la yɛloŋ yaga zaa ka ba maale dakogi zomzoma wogo wogo kaŋ a biŋ ka tebul kaŋa naŋ waa ŋmaa lɛ pãã yɛre a teŋɛŋ kyɛ ka ba pɛɛte a die poɔ odaagoɔma ane o saazu zaa peɛle kyɛ ka o veɛlɛ yaga zaa.

Yiri kyɛ bee die la a zie ŋa a die ŋa kyɛ bee a yiri ŋa ba mɛ o la koo waa woge lɛ te gaa kyɛ ka ba paŋ piluu neŋ kyɛnse kyɛ ka bɔɔdeɛ bee ka kodurre la aneŋ daa yaga zaa paŋ are a die puoriŋ ka a die kaŋ meŋ pãã yuo are.

Bibiiri mine la ziŋ ziŋ teŋɛŋ yaga zaa lɛ a bibiiri naŋ ziŋ ba wedeɛrɛ naŋ waa pɔgɔ are la ba soŋsogɔŋ a paa yele yɛlɛ a teɛnɛ nu korɔ a biiri ŋa naŋ ziŋ ziŋ a zie ŋa a biiri ŋa naŋ ziŋ waa la bɔle ŋmɛŋmeɛrebɛ kyebee nimipɛle yeltareŋa te naŋ maŋ yele ka bɔl ŋmeɛrebɛ a ziŋ a zie ŋa ka ba coach yele yɛlɛ kora ba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

Nobɔ mine la laŋtaa a zeŋ zie kaŋ kyɛ ka ba mine meŋ are a kaara ba kyɛlɛɛ na naŋ zeŋ ka pɔɔ kaŋ pãã naŋ zeŋ neŋ kɔmpiuta a kaara a kɔmpiuta zu a zeŋ be ka dɔɔ kaŋ meŋ naŋ taa karataare meŋ zèŋ kyɛ ka ba kyɛlɛɛ na pãã kyɛllɛ ba kyɛ bee a kaara ba.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

Koɔbo buma la ka ba bing daa a kooro ka pɔgsarre bayi mene paa arẽ a kooro a buma nga kaa buma nga e kunmii, samanii ane ankaare ane dawoma yaga zaa ba nang bin.

Deɛŋ deɛŋ deɛŋ yeltarre la ka biire mine are deɛnɛ a deɛŋ ŋa kyaare la bɔle yeltarre bɔle kaŋa ngmɛɛbo pɔɔsaraa kaŋ kyɛ bee bi bie kaŋ naŋ taa a bɔle o nu poɔ a pãã daara ngmirɛ teŋɛ kyɛ pãã zoro ne.

Sine la kyɛ bee sine zie la ka nobɔ mine gaa a te zèŋ a kaara a sine ba naŋ ire a teevi zu a sine pãã ba naŋ ire dɔɔ kaŋ neŋ pɔgɔ are la be a te taa nuure pãã are kyɛ kaara taa nimisugɔ.

Salima tontonnema la be ba tonton zieŋ a tonton zie ba naŋ be bogi poɔ la ka ba be ka ba pãã eŋ kuree aneŋ boma a bogi poɔ kyɛ ka ba meŋ pãã yɛre a kpeɛrɛ a bogi poɔ ka ba te toŋ toma.

Pɔge kaŋa la ziŋ o die nimi tooriŋ o ne o biiri a pɛŋrɛ ba kaayaa ,a boma ba naŋ pɛŋrɛ ba fɔŋ la fanfani naŋ be koɔ poɔŋ ka a fanfani pa a wa te do kyɛ ka a pɔge pɛŋrɛ a boma kyɛ kaa biiri paŋ ziŋ soŋno o.

Bibile kanga la pɛgli gangou a ngmiree gang ga yele a ngmiree kyaara le ba nang mang ngmɛ a gangou a wulo nuba kaa nuba paa arẽ ɔ pouring a kyele a le ɔ nang ngmiree.

Paalong kaŋa bigɛ wuluu die la ka ba be ka dɔɔ kaŋa pãã gaa te are a bige binne ŋa naasaalaa naŋ maŋ boɔle ka gyaagyi kyɛ bee bige are zie ka ba paŋ sooroo yele a kyaara a anaŋ o naŋ e.

Paaloŋ kaŋa kyɛ bee zie kaŋa nensaalba ba la laŋ taa yaga yaga zaa lɛ a are, a zie ba naŋ are ba mine tara la fiilakere tɛɛtɛɛ kyɛ ka dɔɔ kaŋa mine paa naŋ sɛge boma mine eŋ kaaretaa dɔre kaŋa eŋa a zage a kaare taa ko'o do kyɛ ko buli.

Noba la deɛnɛ deɛmbo kaŋa a noba ŋa waa la noba bayɔɔbo a paaŋ popo ziire ayi ka bata be a lambore kaŋa ka bata meŋ te be a lambore kaŋe kyɛ ka noba mine meŋ paa a are a lomboeŋ kaara lɛ ba naŋ deɛnɛ.

Noba mine la be ba yiri poɔŋ a noba ŋa pɔgeba la pɔgekpoŋ kaŋa kyɛ bee pɔgesaraa are a taa ŋmane koɔ naŋ be o poɔŋ ka o paa are saazu kyɛ ka bibilii mine naŋ zeŋ kogre zuŋ ko o paa taa a ŋmane ne a koɔ a kyuuro a bibile kaŋ zu.

Kuure kyɛ bee daare la baŋ de flagire a de tutu a saazu a de kyɔkyɔ ba teŋɛ paa a wulo ŋa ka paaloŋ la paaloŋ zaa andonne ŋaŋ ne o flagie

Saa la waana ka noba mine be a saa poɔŋ ka ba mine meŋ naŋ be a saa poɔŋ tare kɔtɔweere a pãã kyaare a kɔtɔweere kyɛ kyɛnɛ.

Tungtumba nga nang mang kaara nunsaaliba laafee kye bee dunni laafee baalong yeltarre la bɛ ba tungtunzie ba yare la kpare piɛni a kye paa kaara buma mene kye bee yelɛ mene nang kyaare a te laafeelon yele.

sogɛre la be sokuɔraa zuiŋ kyɛnɛ. ka ba sogɛre lɔɔre kaŋ meŋ te be ba puoreŋ kaa sogɛre mine ziŋ a lɔɔre zuiŋ kyɛ ka lɔbile kaŋ meŋ la tuuro ba.

Pogeba mine la de laarre kyɔŋtaa a paa are a kaara kyɛ ka ba mine meŋ ɔŋnɔ bomma mine a ŋa koɔŋ a eŋnɛ a laare ba naŋ kyɔŋtaa poɔre.

̈Gboe la biŋ manne kaŋa noɔre a gboe ŋa naŋ biŋ peɛɛli a manne noɔre meŋ peɛɛle la yie ka yie meŋ pãã are a gboe naŋ biŋ lɛ kyɛ ka nobɔ mine be a gboe mine poɔ ka ba mine meŋ naŋ duoro kyɛ ka yie meŋ waa yaga zaa lɛ a peɛɛle a manne ŋa noɔre.

Paaloŋ kaŋ noba la a kyɔŋ fuoliiti kyɛ paa kyɛnɛ aŋa polisiri kyɛ bee sogyare naŋ maŋ maakyɛrɛ a lɛ a noba ŋa meŋ pàà vɔgele la a naasaal Paaloŋ boma sogyare bee ba polisiri naŋ ma vɔgele zupiluu lɛ zupile dɔgele ka a do kyɛ ka ba paa kyɛnɛ fuoliiti ka ba mine meŋ paa pɛgele na gyɔŋ gyɔnne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

Kori ba naŋ de kusesmɛ ane daare a maale ne ka a veɛlɛ yaga la biŋ de kpeɛraa kaŋa poɔ,a kori nimitɔreŋ, ba biŋ la tabol bile kaŋ kaa tabol lambori meŋ ka kapuri bilii bilii mine biŋ be kyɛ ka kori mine zu ka ba la de a kapuri billi mine la biŋ be paale.

Paaloŋ kaŋ noba la wa lantaa a are a ŋmaa foto a noba ŋa are peɛle la ziekaŋ ba naŋ mɛ ziveɛlaa kaŋa ziseɛlee ba naŋmɛ ko o do ko o do do kaŋa selaamare ŋmen die ba naŋ kaŋ mɛ lɛ kyɛ ka a meɛbo ŋa paa waa saŋa zaa bee saakommine

Lɔɛ mine ayai la va taa sokoɔraa zuŋ. Ka onaŋ naŋ wa va o tɔ na, k’o waa lɔzeɛ. Ka ona meŋ o naŋ va na waa lɔpeɛlaa, kyɛ ka a zaa ayi pãã saa saanbo yaga.

Pare pare ziiri la ba naŋ mɛ la ana zie ŋa deri la a ziiri mine kyɛ ka a ziiri mine. meŋ ba e deri kyɛ ka a meɛbo paa e toitoe ka a zie kaŋa meŋ e koɔ ba naŋ mɛ zie ka a koɔ be kyɛ zie kaŋa meŋ ba na maale ka lɔɛ maŋ are are la be be.

Naasaalpɔgɔ la a wa yiri kanga ka a yiri bibiiri a te nyuge a naasaalpɔgɔ arẽ kaba deɛne a bibiiri nga waa la ninsaalisɔglaa booree kye ka ba pou pãã pele yaga ba nang nye a naasaalaa.

seɛree la ka bipɔlo mine seɛre.ka bipɔlekaŋa meŋ are neŋ ganga kpoŋi kaŋa biŋ ba nimitɔɔreŋ, a bipɔlo bayi na are seɛre leɛ kaara la soba na naŋ are neŋ a gangaa na kyɛ ka noba meŋ yaga zaa are ba puoriŋ a kaara ba

Die la ka ba maale ka o veɛlɛ yaga zaa ka boma yaga be be a die ŋa poɔ ba maale la dakogi zomzoma biŋ a be ka a dakogo zu ka kapiri ayi a dogli a paale wagyɛ ka tabolee kaŋa meŋ biŋ a dakogo nimitɔɔreŋ kyɛ ka a lombori meŋ ka tabol kaŋa meŋ biŋ be ka boŋkaŋa dogli o zu.

Neɛkaŋa kyɛ bee dɔɔ kaŋa la are tonnɔ toma a dɔɔ ŋa yɛre la boma ŋa banna naŋ maŋ meɛrɛ ziiri kyɛ bee a e meɛmeɛreba ka a dɔɔ ŋa pãã are a kyaare bogi aŋ o naŋ tuuro kyɛ pãã zɛle boŋkaŋa aŋa o naŋ de lɔɔrɔ tɔɔre zaa.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

Pɔgeba mine la are yie poɔ a pɔgeba ŋa mine tuo la aŋkaare kyɛ ka boŋyeni meŋ soba are ne ba ka ba yele yɛlɛ a pɔgeba ŋa bibile kaŋ meŋ be la ba puoriŋ a tuo a aŋkaare mine kyɛ ka a pɔge kaŋ meŋ mare bie a pɔgekpoŋ na ko o mare bie kyɛ meŋ naŋ tuo aŋkaare mine.

Bibiiri la be baaŋ a deɛnɛ kyɛbee a dooro koɔ, ba deɛn nyɛ poɔ mine are la koɔ poɔŋ kyɛ ka ba mine na do bataaba na baŋbie a paa do sugli taa te do saazu yaŋa a paa deɛnɛ.

Nobɔ mine la gaa mane kyɛ bee mankpoŋ gõɔne a gaa ka ba gaa ka ba pɛlle nimire a nobɔ ŋa pãã gaŋ gaŋ la a mane kyɛ bee a mankpoŋ ŋa goɔneŋ ka ba kyɛ pãã deɛrɛ ba pɛnoo kyɛ ka ba mine meŋ pãã be a mane kõɔ poɔŋ a deɛnɛ.

Pɔgɔbɔ mene la are. A pɔgɔbɔ na waa la paaluŋ kang pɔgɔbɔ kyɛ paaŋ waa nesal sɔglɔ buoro. A pɔgɔbɔ na ba yɛre la ba paaluŋ yɛrebu lɛ ba na maŋ yɛre a wulo viɛluŋ. Kyɛ bee ba boŋ yɛre na waa la. A pɔgɔbɔ na ba yɛroo na ba pɔge la ba mene ane boma ba na sɛ kyɛ eŋ boma ba kɔkɔrɛ meŋ.

Pɔge kaŋa la zeŋ o yoŋ a maala boma mine a boma o naŋ maala o maale la mine eŋ laa poɔŋ a de biŋ a o nimitɔre kyɛ paaŋ kyɛ paaŋ naŋ maala a kyɛlɛ kyɛ ka ka noba mine gaa te zeŋ tɔre zaa a kyɛ ŋmaara a pɔge ŋ a foto.

Bondirre la ka poge kaŋa zeŋ daaŋaa munniŋ a maana o yiri poɔŋ a bondire onaŋ maana o de la doge a dogle kuripoote zuŋ kyɛ paa zeŋ perrɛ boma mine meŋ a ennɛ a bomma o naŋ dogle.

Buma mene la ka ba maale kye bee a penti a mari danguo wogi wogi kang meng nang waa wogi zaa le a te gere kye ka nuba mene meng paa be a danguoni lambore a paa arẽ a kaara a zeɛ nga veɛlon nang ta le.

Diɛŋ kyɛ bee seɛrre la ka ba seɛrɛ a wunno popɛli ka a seɛsɛrrebɛ pãã ngmaa goɔ a pãã seɛrɛ a gyiirɛ a wullo a seɛre kyɛ bee ba seɛbo na naŋ be lɛ.

Poɔsarre banaare la a di seɛmaã baare kye nang pɛgli a seɛmaã laare a kye bee. bondirii laare a be ba yiri pou a kye laara a wulo ba puori.

Sakuri bipɔgebilli la yi are ba sakuri yeŋɛ nimitɔreŋ a deɛnɛ ba naŋ deɛnɛ waa la ampe ka paaŋ ŋmeɛre a ampe ba naŋ ŋmeɛre bayi mine maŋ deɛ weioŋ ŋmeɛre la a ampe a kpaara nuuri a kyɛ argera.

Sine ngmaabu yeltarre la ka poɔ kanga nin bibile kang arẽ ka a sene ngmaareba de a sine bungmaare a leɛ toriba kye paa yeng ngmaa ba a seni a nga ba nang mang ngmaa ɔ lɛ.

Tontonnema mine la ba be la a ba tomma zie a tomma ba naŋ tonɔ kyaare la waaya waayarre neŋ paapurre ba naŋ de laŋna taa kyɛ de a de gyɔnnirɛ taa.

Dɔɔnyaŋaa kaŋ la wuo boma dɔgle bon zu kyɛ meŋ do ziŋ a bon zu a leɛ tore zeɛ kaŋ kyɛ ka a bon are.A dɔɔ eŋla a bon mire kyɛ pɛgle daa ziŋ a bon zu.

Nobɔ mine la viŋle mie ka ba taaba ɛgerɛ a tomma ŋa ba naŋ tonnɔ waa la eŋ mãã tommɔ kyɛ bee Nimipɛle yeltarre kaŋ ka ba bayi pãã viŋle a miri mie ŋa ka neŋbayi meŋ be ba seŋsugliŋ pãã ɛgra a mie ŋa ba naŋ viŋle.

Deɛmbo la ka pɔgesarrebilii n as ŋ le wagyere ba nyaare ti taa nuuri a te tuuri a pãã ŋmaa goŋgoɔ kyɛ pãã deɛnɛ a zoro gyeerɛ a goŋgoɔ ba naŋ ŋmaa.

Gɔbenɛnte tontonneba la zeŋ palemɛnte yiri poɔŋ a pãã manna yeltare kyɛ ka ba mine pãã zeŋ zeŋ kyɛ ka kaŋ meŋ pãã are a yele yɛlɛ korɔ o taaba naŋ zeŋ zeŋ.

Saambo la saa ka noba kpi ka noba ŋa naŋ maŋ erɛ kūū yeltare pãã de a bana naŋ kpi a eŋ kűűdagre poɔ a pãã tagra a wa gara a noba ŋa naŋ tagra a kūū yɛre la bompeɛle a kyɛ pãã page ba nyʋbogri ne ba nɔɛ.

Bipolee kaŋa la su boma naŋ veɛle yaga a are a kyɛ pegle baagi bile o nu poɔ kyɛ naŋ de a bon yaare eŋ o nu kaŋa meŋ kyɛ vɔgle zupele a are zie ba naŋ koɔre dãã kyɛ bee a biŋ dãã.

Noba mine la laŋ taa yaga zaa lɛ a are ka dɔɔ kaŋ pãã wa are ba nimisogaŋ ka banaŋ naŋ laŋ taa are lɛ pãã teɛrɛ nu ka ba puori kyɛ bee a ti a dɔɔ ŋa nu a puori o k,a waa duori saama ka ba terɛ.

Nobɔ mine la be ba yiri poɔŋ a nobɔ ŋa naŋ are pɔgebɔ la a pɔgɔ pɔgɔ kaŋ pãã tare la saare a piirɛ a yiri kyɛ ka a pɔɔbɔ bayi mine meŋ pãã are pɛgrɛ laare naŋ biŋ teŋɛŋ.

Noba mine la pɛgle baagere a are are a noba ŋa waa la dɔba ane pɔgeba a zie ŋa meŋ ba naŋ paa are waa ŋa plane kyɛbee aloplane naŋ maŋ de noba ayine paaloŋ kaŋ a gaa neŋ paaloŋ kaŋ kɔɔnaŋ wa gaa ta zie na a plane naŋ maŋ sigri bo kyɛ ba naŋ kpɛ a paaloŋ yuo na tɔ la ka ba are a paa kyɛllɛ ka ba bareba ka ba kpɛ

Noba mine la be ba toma zie a noba ŋa waa la die peeteba bee noba naŋ maŋ de peete a moorɔ kyɛ bee peete dere die ba naŋ maŋ mɛ kyɛ ka dɔɔ kaŋa pãã de dare a do a daŋguoni kaŋa a pãã are a peetere kyɛ ka ba mine meŋ be teŋɛ a meŋ pestered.

Noba mine la be a ba toma zieŋ a toma ŋa zie waa la toma ba naŋ maŋ kpaara boma kyɛ bee a maala boma ne daare ka dɔɔ kaŋ ne pɔge kaŋ pãã tare karataa kaŋ a are kaara a karataa zu kyɛ ka boma biŋ biŋ zie zaa.

Bibiire nimipɛle aneŋ pupɛlle deɛŋ la ka bible kaŋa gaŋ deɛnɛ niŋ rabarre lɔɛ lɔbilii ŋa ba naŋ maŋ maale ko paŋ gaŋ a ore kaa tɔngtaa koo laaŋ gaŋ a deɛnɛ niŋ.

Weɛ poɔŋ la, ka gbeŋime nyɔge mɔnaabo a lɔɔ, ka a mine do be a mɔnaabo zu donɔ, kyɛ ka a gbeŋime mine pãã leɛ kara a mɔnii kyɛlɛɛ n aka a na ta faa a tɔ na.

Nobɔ mine la be ba tommo zieŋ a nobɔ ŋa waa la gɔvemɛnte nobɔ ka ba pãã be a tomma zieŋ ba mine areɛɛ la kyɛ ka ba mine meŋ zeŋ kogreŋ a ba naŋ naŋ are yele yɛlɛ Koro taaba kyɛ ka baŋ na meŋ naŋ zeŋ kaara ba ba naŋ Yele a yɛlɛ.

Pɔgebɔ bayi mine la aneŋ poliserre la are peɛɛle lɔɔre kaŋ a pɔgeba bayi ŋa e la a poliserre seŋsugliŋ kaa poliserre pãã nyoge a pɔɔba ŋa kyɛ nyoge kaŋ meŋ soba nu gaa neŋ o puore a pãã eŋnɛ kuree ka ba ta zo kyɛ ka ba zaa pãã are a te a pɔgeba ŋa ba naŋ nyoge.

Lɔɛ yaga yaga zaa la are zie kaŋ poɔŋ kyɛ bee paaloŋ kaŋ poɔŋ a zie ŋa a lɔɛ waa la lɔ tɔɛtɔɛ lɔɛ naŋ maŋ dirɛ nobɔ gɛrɛ neŋ zeere kyɛ ka a mine pãã kyɔŋ fuolee yaga zaa kyɛ ka nobɔ meŋ be a zie ŋaŋ.

Sèèmaa kyɛ bee bondirii la ka noba mine maale a dɔgle tabol zu a gɔngyile a sèèmaa ŋa a zeŋ dire a sèèmaa ŋa ba naŋ dire ba taa la dabilii a pãã dirɛ ne a sèèmaa ɛŋnɛ ba noɔre poɔ kyɛ ka a sèèmaa mine meŋ naŋ dɔgle a tabol zu yaga zaa ka mine meŋ zeŋ ba puoriŋ.

Pɔgeba mine la be a ba tuma zie a tuma kyaare la boma seɛbo kyɛ bee teela seɛbo yeltaare, ka ba paa zeŋ zeŋ a teelare nimitɔɔre a teelare meŋ naŋ dogle tabol zuŋ kyɛ ka ba meŋ zeŋ zeŋ dakogri.

Noba naŋ ba toɔno kyɛ bee noba Nenbaalba ne ba bibiiri la laŋ taa a wa zeŋ a zie ŋa kaa bibiiri meŋ paa zeŋ dire boma mine kyɛ ka dɔɔ kaŋa naŋ zo moto meŋ paa be ba nimitɔɔre.

Nobamine la are a noba ŋa bayi vɔgle la zupile ŋa Roma sojare naŋ da maŋ vɔgle a saŋ saŋ zaa naŋ pare kyɛ ka kaŋ meŋ soba a su boma aŋa naa kyɛ pãã pɛgle boŋkaŋa o nu poɔ kyɛ ka kaŋ meŋ soba o de wagyɛ muuli o eŋɛ zaa.

Nobɔ mine la be ba yiri poɔ a nobɔ ŋa naŋ are pɔgebɔ la a pɔgɔ kaŋ pãã tare la saare a piirɛ a yiri kyɛ ka a pɔgeba bayi mine meŋ pãã are pɛgrɛ laare naŋ biŋ teŋɛŋ.

Noba mene la dire ba saakum mene tegree kyɛ bee ba saakuluŋ tegree. A saakuluŋ tegree na ba na dire la ka pogesare kyɛ bee biire a tuo boma a kyoŋ fuole kyɛ kyene

Noba mine la lantaa are ziekaŋ a zie ŋa ba naŋ are dɔba ne pɔgeba la lantaa kyɛ ka ba mine meŋ waa nensaale sɔgelɔ ka ba mine meŋ waa Nensaaleba zeere kyɛ bee naasaaleba ba naŋ are paa ba sensoŋa zaa are tuori la a zie ne kyɛ kaa basensoŋeleŋ ka ba boŋ tabol kaŋa be ka boma mine dɔgele a tabol zu

Deɛŋ kyɛ bee nibipɛle la ka bipɔlbilii be paki poɔ a deɛnɛ a deɛn ŋa ba naŋ deɛnɛ waa la bɔle ngmɛɛbo kaa bidɔɔlee kaŋ pããŋ ngmɛ a bɔl yaga zaa koo do saa kyɛ ka o taaba na meŋ pãã kara a bɔl.

Naasaalee la a erɛ ba Paaloŋ saakonnoo yele tare a Paaloŋ paa kyɔŋ fuolii a yɛrɛ ŋa sogyare kye bee polisiri ka paa are a tori zie kaŋ ba naŋ biŋ boma mine kaa zie ŋa waa ŋa ŋmen die kyɛ ka ba mime meŋ te are zie kaŋ kyɛ kaara ba

Paalong kanga nuba la a be die nga ba nang mang diree bigri a wulo bigri nang mang tale kaba boɔnɔ koɔti a koɔti deɛ la ka ba be a paa diree a bigre nang ta le.

Deɛŋ bee nimipɛle yeli tare la ka dɔbɔmine zeŋ kogriŋ a deɛnɛ a deɛne ŋa ba naŋ deɛnɛ waa la daa ŋa banaŋ de a ŋmaa bogri a de kubie eŋ a,woɔrɔ ennɛ ka kombone maŋ boɔle ka oware ona la ka a noba ŋa ŋmeɛrɛ.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

Nobɔ mine la deɛnɛ ba paaloŋ deɛŋ a pãã tagra miri a ban na naŋ tagra miri ba nimire moɔɛ la yaga zaa ka ba tagra a miri kyɛ ka kaŋ meŋ pãã are a pãã yele yɛlɛ korɔ a ban na naŋ tagra a miri kyɛ ka ba pãã yɛre ba paaloŋ yɛroo.

Kũũ la kaba wa tu bogi a uuno a nuba nga paa uu la a kũũ nga baare a paa wuuro teni pɔgra a kũũ bogɔ kye ka nuba mene meng paa arẽ be yaga zaa a kaara ba ba nang uuno lɛ.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

Tontonema la be a ba toma zie a toma ba naŋ tona waala meɛbo toma kyɛbee die meɛbo kyɛbee zimɛ yeltare ka a noba ŋa paa vɔgle ba toma zupile kyɛ paa ɔŋna tɛne eŋna bonkaŋ ba naŋ maala.

Boma yagayaga la biŋ a zie ŋa, a boma mine naŋ be a zie ŋa waa nɔɔteɛ, nimirinyaare, nyaara, mobile phone, plane ba naa de daare kpaara ne, sapigɔ, ane karaataa ne pencil naŋ biŋ ane boma ba naŋ maŋ de furi tobo, a wulo yiele a yiri foom Zu a biŋ a zie ŋa.

Nobɔ mine la be bonkaŋ ba naŋ maale koo waa ŋa gbore kyɛ ka a nobɔ waa yaga yaga zaa lɛ a be bon poɔŋ kaa bon waa peɛɛlaa lɛ a be kõɔmeŋ a nobɔ ŋa waa ŋa nobɔ naŋ yi ba paaloŋ kyɛ kaa gɛrɛ paaloŋ kaŋa ka nobɔ mine meŋ pãã are a doŋdole kyɛ tagra ba ka ba yiwa.

Paaloŋ kaŋ baapaaba kyɛ bee noba la do are lowoge lowoge kaŋa zuŋ a noba ŋa naŋ are a zie ŋa bamine zege la ba nuuri ka a do saa kyɛ ka teɛ ba paaloŋ filaki kyɛ bee gyoŋguoŋ pãã are ne.

Bomma la baŋ koɔrɔ a zie ŋa a zievŋa bomma na ba naŋ koɔrɔ la tēē a tēē sitɔɔ paŋ la ka ba maale zeere a pãã wuo a tēē parɛɛ parɛɛ a dɔɔle dɔɔle gyiire kyɛ ka dɔɔ kaŋ meŋ pãã are a neŋeŋ a kyɛllɛ a sitɔɔ daŋna naŋ be a tēē die.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

Nobɔ mine naŋ yɛre bonsɔgle la are peɛɛli daga kyɛ bee kūū daga a nobɔ ŋa ba mine waa la neŋsaale sɔglɔ kyɛ ka ba mine meŋ waa naasaaliba kaa sogya kyɛ bee polise kaŋ meŋ pãã lie o puore a ko a kūū daga kyɛ ka a noba ŋa lie tori a kūū daga are kaara.

Palemɛnte die poɔ la kyɛ bee palemɛnte yiri ka sogyare ne a palemɛnte noba ba waa la yaga yaga lɛ polisiri paale la a sogyare ŋa poɔ kyɛ ka noba mine meŋ pãã are bogisi ŋa te naŋ maŋ te kpɛ o poɔ voot a koi noba ka ba meŋ are o lomboeŋ.

Gaŋgarre la ka ba ngmirɛ kaa nobɔ mine meŋ pãã seɛrɛ a banna naŋ ngmirɛ a gaŋgaare zeŋɛɛ la a pɛgle a gaŋgarre a pãã ngmirɛ kyɛ ka a banna meŋ pãã naŋ seɛrɛ a ɛgrɛ kyɛ kpaara ba nuure a kyɛ seɛrɛ.

Noba mine la are are a noba ŋa naŋ are waa la pɔgebo a pɔgebo pãã su la kayaa a pãã wulo ba saakommine kyɛ bēē ba paaloŋ lɛ ba naŋ maŋ su boma a bomaa kpareti ba naŋ yɛre ba pɔge ba eŋne zaa kyɛ ka ba seɛ seɛ gondoŋ sɔgne

Sakuuri yiri la kyɛ bee zannoo zie la ka noba mine gaa lantaa a zeŋ a zanna kyɛ ba kaŋa meŋ zaa pãã maŋ tare la computer ka o dogle tabul wogri mine na ba na biŋ ka ba zeŋ ne kyɛ ka tekyɛ meŋ are ba nimitɔɔre.

Pogesaraa kaŋ la are ka ba wullo ŋa o na la pognaa kyɛ bee pogeba zaa wiɛdirɛ a te seŋ ŋa o neŋ a pogetaaba la gaa kyakya ka o na la de wiɛ a pogeba zaa zu.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

Nimipɛle deɛm kaŋa la ka bipɔlo mine are a deɛnɛ a deɛbo ŋa ba tare la bottle linni ŋa ba naŋ maŋ vɔge a bottle liŋe delɔɔ ka ana la ka ba wuo dɔgle taboli zu kyɛ ka a bipɔlee kaŋ paa de o nu a erɛ neŋ a bottle liŋe kaŋ kaa wuli ka deɛne la ka ba deɛnɛ.

Bibiiri mine la ŋmaare daare a tɔnne lɛ ba naŋ maŋ maali lɔɔre ,a bibiiri ŋmaare la a daare garegare a ŋa ba naŋ maŋ maali a lɔɔre lɛ ka ba mine paŋ ziŋ o poɔ kyɛ ka ba kyɛlɛɛ meŋ paŋ daara ka ba nimiri zaa paŋ pɛle.

Die la ka ba maale a de daare a kpaare kyɛ bee taaboore a kpaare bɔgserre kaa te do ka ba pãã de gama a eŋ eŋ a bɔgserre ba naŋ kpaare kyɛ kaa kogo meŋ kogo zinaa a biŋ a die poɔ.

Noba mine la laŋtaa zie kaŋ a zie ŋa ba naŋ laŋ taa ba mine zeŋ zeŋɛɛ la kyɛ ka ba mine meŋ paŋ are a erɛ ba saakom mine yeltarre ka dɔɔ kaŋ pãã are a kyure bomma mine banaŋ biŋ zu a erɛ bonkaŋ kyɛ ka ba kyɛlɛɛ na meŋ are a kaara.

Neɛ kaŋa la kpi ka ba erɛ o kuori a kūū pãã be la daga kaŋ naŋ veɛlɛ yaga zaa ka ba de felaaware dogli a daga zu kyɛ ka ba de a kūū ne a daga zaa a dogli a bogi zu kyɛ ka o nobɔ ane faaramine naŋ wa ka ba maale a kuori yɛlɛ pãã are peɛle a daga.

Derre mine kyɛ bee mɛɛbo mine ba naŋ mɛ kaa do yaga zaa lɛ la a zie ŋa ka a yie ŋa pãã waa yi wogre wogre banaŋ maŋ mɛaa kaa waa wogre wogre zaa lɛ kyɛ ka nobɔ meŋ pãã kyɛnɛ sori kaŋa zu wa gɛrɛ.

Deɛn kyɛ bee nimipɛle la ka bipɔlbilii be paki poɔ a deɛnɛ a deɛn ŋa ba naŋ deɛnɛ waa la bɔle ngmɛɛbo kaa bidɔɔlee kaŋ pãã ngmɛ a bɔle yaga zaa koo do saa kyɛ ka o taa ba na meŋ pãã kara a bɔl.

Seɛre la ka nobɔ mine seɛrɛ ka ba nimire moɔ a seɛ sɛrebɛ ŋa ba toŋ la bomma mine naŋ waa ŋa moɔ ba seerreŋ kyɛ pɛgle daare ba naŋ penti peɛɛlaa aneŋ zeɛ kyɛ de bomma mine eŋ ba zurre kyɛ ka noba mine meŋ zeŋ ba puore a kaara ba naŋ seɛrɛ a lɛ.

Nuba mene la kpɛ loore a pãã bɛ a loore puo a kpɛ mou puo ka ba gaa te nye a modunni ani a mou nang bɛ lɛ a pãã gaa ta zie nga ba nang kaara wuɔ ka a wuɔri nga e buma ayi ka ba be a sungsɔgring.

Sogyare la yi paale sokoɔra zu a kyɛnɛ a sogyare ŋa ba mine vɔgle la zupili kyɛ ba ba taa malfare eŋ kyɛ ka ba mine meŋ be a loori poɔ a tuuro a bana naŋ de weɛ kyɛnɛ.

Zivelaa kaŋa la ka noba mine are yaga zaa a zie ŋa a noba naŋ are ba maale la be ka be waa ŋa ŋmendie kyɛ bee orɛsɔɔraa kyɛ bee be noba naŋ kaŋ gaa te lantaa ka dɔɔ kaŋ kyɛ bee bipɔlee paa do pɔgɔ kaŋa nu kaa waa ŋa kultaa yɛlɛ la ka ba erɛ kaa banaŋ naŋ are ŋmeɛrɛ nu koɔrɔ ba

Modonne la be baa a nyuuro koun kye ɔɔra mou a modunni nga waa la wɔɔre a wɔɔre waa yaga a bun bela a bun bere a ning a bung bilii kye ka loɔri kanga meng paa arẽ a pouring.

Bombolo poɔ la ka noba mine a be . A bombulo ŋa te kyaare la teere a neŋ vaare la vaa zaa booree naŋ maŋ buli ka ba pãã sɛle sɛlɛ ba gyiiri baŋ maale a kyɛ pãã kaara a zure kaa a baa belaa.

Paaloŋ kaŋa noba la yaga zaa a kyɔŋ taa a are yiri kaŋ nimi tɔɔriŋ ,a kyɔŋmo nyɛ ba na kyɔŋ ba mine pɛŋli la laare kyɛ paa are a kyɛllɛ, ka a laen ba naŋ kyɔŋ kyɛ bee a fooliŋ ba naŋ kyɔŋ o waa la woge ka ba paa are kyɛllɛ.

Pogɔ la be zambɛre poɔŋ o are peɛɛle la boŋa ba naŋ maŋ de tɔllɔ kõɔ kyɛ pãã tare bonkanga a kaara ka o puore maŋ ka teɛ aneŋ bonbomma a be a o puoreŋ.

Tontonneba la be ba toma zieŋ. A Tontonneba ŋa waa noba ŋa naŋ maŋ maana kurii a pãã de kuruu kaŋa a de ennɛ kurkpoŋ kaŋa naŋ e wog lɛ a te do saazu, kyɛ ka ba tɔ kaŋa pãã a are kaara a lɛ ba naŋ erɛ.

Dɔɔ kaŋ la zɔɔŋ saakiri kyɛbee kuriwiri a zɔɔŋ k,o nimiri moɔŋ yaga zaa kyɛ ka noba mine meŋ naŋ wa ka ba nyɛ a saakiri zɔmmo nimipɛle yeltare ŋa waa yaga yaga zaa lɛ ka ba mine paa ŋmaara fotori ka mine gyɛŋ teŋɛ kyɛ ŋmaara kyɛ ka ba mine meŋ paaŋ ŋmeɛrɛ ba nuuri kuro a saakiri zɔnnɔ.

Zie ba naŋ maala lɔɛ yaga zaa la ka noba yaga zaa are, a noba naŋ are a zie nya ,ba mine waa la noba na maŋ maana a lɔɛ ka Naasaalaa boɔlɔ ba eŋginee ,ka ba paa maana lɔre kaŋa ka noba mine meŋ paa are kaara ba.

Zukɔɔmɔ kyɛ zie la ka dɔɔ kaŋa gaa koo gaa te kyɛ o zu kɔmɔ a pãã gaa te zeŋ kaa a zukɔɔ kyɛɛrɛ kyɛ bee a zukɔɔn ngmaara a pãã ngmaara a o zu kɔmɔ ka o ba veɛlɛ yaga zaa.

Moto zɔnno kang la a wa va poɔ kanga ne ɔ bie nang zung kuriwiri nga te nang mang bouli ka sakiri ka ba le ka a poɔ paa de a ɔ bie a en a ɔ gbee pou a zeng mini kye ka nuba mene meng paa ngmaara fotori.

Koɔ la iri a wa paale yie poɔ zie noba naŋ kpeɛrɛ pãã saana saabo yaga zaa a kõɔ ŋa wa laali la a yie poɔ ka dɔɔ kaŋ pãã a zɛle bibile a mare o puori kyɛ ka loɛ meŋ naŋ biŋ ziekaŋa laali kõɔ yaga zaa.

Pɔg kaŋ la are die poɔŋ a leɛ kaara boma mine ba naŋ kpaare daare a de dɔgle dɔgle a pɔg ŋa teɛ la o seɛ a kyɛ de bonkaŋ o naŋ de le o seɛ k,o waa peɛlaa kyɛ ka bonkaŋ o naŋ yɛre k,o waa sɔglaa lɛ kyɛ k,o paa are kaara a boma ŋa naŋ biŋ

Bibiiri mine la be a kyɛ a bibiiri ŋa kaŋ daana zeŋ la wheel chair zu a paa mɔnɔ a wheel chair kyɛ ka o tɔ kaŋ meŋ paa be o puoriŋ a zoro tuuro kyɛ ka kaŋ meŋ soba gaa are tɔɔre zaa a pɔge o nimmie.

Pɔgɔ kaŋ naŋ zeŋ neŋ tēē parɛɛ parɛɛ la zeŋ kogo kaŋ zuŋ kaa tēē pãã dɔgle tabol zuŋ kaa nobɔ mine naŋ buorɔ a tēē wa zeŋ kaa pɔg ŋa pãã wullo ba a lɛ ba naŋ na te nyu a tēē ŋa a gbɔge kaa saŋ ba baaloŋ.

Fintildigilii tommo la ka dɔɔ kaŋa zeŋ tonɔ a tomma o naŋ tonɔ o tarre la bon ŋa nasaalba na maŋ boɔlɔ kɔmpiuta koo pãã kaara a o poɔŋ a na maale fintildigilii ayi bon ŋa ba naŋ maŋ tagene ngminaa faŋa koo de fintildigilii kyɛ bee laite a gaa ne nobo yie poɔ.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

Boma seɛbo kyɛ bee teela zannoo toma la ka a nobamine zanna kyɛ bee a tona a toma ŋa zie pɔge kaŋa are la a zannezanna kyɛ bee a seɛseɛrɛ kaŋa lombori a pãã wulo o lɛ ona na sɛ kyɛ bee a yele yɛlɛ a kora o.

Lɔɛ mine la are lɔparɛ parɛ a are a lɔɛ ŋa naŋ are mine waa lɔpeɛle ka mine meŋ waa lɔzeere kyɛ ka alopleen kaŋ meŋ paŋ are a lɔɛ ŋa puorinŋ ka daare meŋ are a meŋ zaa paaŋ puoriŋkyɛ kaa zaa bebe

Die poʊ la. Ka ba maale a die ka o viɛle yaga. A die poʊ, ba biŋ la kogre ane tabule. Ka a kogre paaŋ waa kogre naŋ maŋ e zumo zumo lɛ ka fo wa zeŋ kyɛ bee ka fo wa de fo nu biŋ o eŋe. Ka a tabule meŋ zu, ka ba dogle daŋmama ane boma mene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

Tungtumba la be ba tuma zeɛ a tuna ba tuma kye paa binbin buma ba nang mang de do ne saazu a te tung ba tuma kye ka buma mene meng anga nii a gan gan tenga kye ka a tuntun ba arẽ a yele yelɛ kuro taaba.

Nieɛ kaŋ la zèŋ zie kaŋ ba naŋ tu a eŋ kõɔŋ ka ba maŋ dugro a zie ŋa o sobɔ zeŋ la katɔweɛ pareŋ ka ngmenaa ta tɔɔrɔ o kyɛ ka bonganaa meŋ bebe kyɛ ka nie kaŋ meŋ be a kõɔŋ poɔ ka ba wono noɔ a pɛlɛ nimire poɔ.

Pɔgba la be zuma nyugre zeɛ a zeɛ nga ba gaaye la ka ba gaati da a zuma kye bee a koɔri a zuma ba nang mang nyugri a zungnyugri ba nang mang nyugri a wa yi ning baa pou paa kouro kye bee bang daara.

Tontonna kaŋ la be a o toma zie ka noba mine wa ka o noba yele yɛlɛ a kyaara boŋkaŋa o naŋ wulo ba a noba pãã are kaara la a pɔgɔ k'o yele yɛlɛ korobo ka ba pãã kyɛlɛ.

Saku bibiiri la kyɛ bee kane kane bibiiri la be ba kankan die poɔ,a biiri ŋa waa yaga yaga zaa lɛ a paa zeŋ ba kane dakogri kyɛ ka ba mine paa tiɛtiɛ noɛ kyɛ ba mine meŋ zeŋ kyɛ ba na ba taa dakogi.

Paaloŋ kaŋ Pɔgeserati la wulo ba saakomine kyɛ bee ba saakonnee seɛre yeltaare a paa seɛrɛ a zage ba nuure waa do saa kyɛ ka ba mine meŋ paa zeŋ a kaara ba naŋ seɛrɛ a lɛ.

Salma tontonema la be ba tontonzieŋ. A pᾱᾱ are ne machine ŋa ba naŋ maŋ de maale, a de tuuro ne teŋe a na yi a salma eŋa la ka ba panaa are ne.

Noba mine la zeŋ zeŋ a noba ŋa naŋ waa la ganga ŋmeɛrebɛ. kyɛ bee gangare la ka ba ŋmeɛre a gangare ŋa ba naŋ ŋmeɛre wa la ganga beɛrɛ ka mine taa daare kyɛ ka mine meŋ paa are. kyɛ ka ba yeɛre ba saakomyeɛrebo a paa zeŋ ŋmeɛre a gangare ŋa

Tabol zu la ka boma yaga zaa a biŋ a boma yaga zaa naŋ dɔgle a tabol zu kaa mine la computer, bonsuo ane boma naŋ be a bonsuo poɔ ane bonsɛgraa bon na ba naŋ maŋ de sɛgrɛ aneŋ karetaare naŋ dɔgle a bon zu.

Bibiire mine la zeŋ kogre zuŋ kyɛ pãã kaara bonkaŋ zu kanne kanna naŋ sɛge bomma eŋ ka o kanna a bibiire ŋa naŋ zeŋ a kanoo poɔ nobɔ mine are la a lomboeŋ kyɛ meŋ pãã kaara a kannoo naŋ gɛrɛ lɛ. l

Die poɔ la ka ba maale ka o veɛlɛ. yaga zaa a die poɔ ba biŋ la kori, kogi wogi, kogi Zuma Zuma ane kapili o zu a maale tabol pɛlaa kaŋa meŋ biŋ be kyɛ kaa teŋɛ paaŋ e koloŋkoloŋ kaa die takori ka ba maaloo kɔ veɛlɛ. yaga zaa kyɛ ka boma mine e ŋa dabili kyɛ bee bonbiri are be

Nobamine la laŋ taa a zeŋ yagazaa a gyili tabol kaŋa naŋ biŋ ka ba maale seepare pare yaga zaa a dogli a tabol ŋa zu ka ba pãã zeŋ zeŋ dakogri a gyili a tabol ŋa kyɛ ka ba poore zaa pele.

Noba mine la laŋtaa yaga zaa lɛ zie kaŋ a are a noba ŋa ba yaga zie waa la dɔbɔ dɔɔ bɛrɛ kyɛ ka ba pãã yɛre ba saakoŋnoŋ yɛribo a wullo ba saakoŋnoŋ wulee wulibu kyɛ ka dɔɔ kaŋ meŋ tuo bonkaŋ naŋ waa ŋa laa ba naŋ mɛ a de bonbullo dɔgle o zu.

Sojare mine la a are are a sojare ŋa naŋ are ba mine bayi are tori la taa ka bamine waa nensɔglɔ boore kyɛ ka kaŋa meŋ waa nansaalaa ka nansaalaa ŋa pãã ne a soja kaŋa pãã ti malfa kaŋ are kyɛ ka bayi na meŋ gaa are ka kaŋa na meŋ soba a taa malfa kyɛ ka loɛ meŋ are be.

Nobɔ mine la kyɛ bee dɔbɔ mine la are a yɛre ba paaloŋ yɛroo ba naŋ maŋ yɛre lɛ a yɛroo ŋa ba naŋ yɛre ba pɔg la ba eŋɛ zaa a boma ba naŋ yɛre kyɛ ka ba taa boma meŋɛ boma mine a ŋa zuɛ kyɛ dɔgle boma mine ba zurre meŋ a ŋa kɔɔmɔ ba naŋ maale ne zupile.

Pɔgeba bayi la be ba yiri a maana bondirii a bondirii ba na naŋ maala ba maale vūū a dogle dogri ayi ka kaŋazaa pãã maŋ taa tere kyɛ bee vɔgre pãã danna ne ka kaŋ daana soba ire kyɛ ka na soba danna kaŋa daana meŋ arɛɛ la kyɛ ka kaŋa daana zeŋ kyɛ ka boma yaga biŋ a gyili.

Zie kaŋa banaŋ maala kogro ane teebulo biŋ la ka noba mine zeŋzeŋ a kogro ba naŋ maali biŋ kyɛ paa kaara ba foomo zu ka ba mine zeŋ a teebulɔ ziena ane a kogro na ba naŋ maali

Zie kaŋ la ka noba mine are waa yaga zaa. A zienyɛ ba naŋ waala Gaana paalamɛŋte die. A noba naŋ are waala noba te na maŋ voote ka ba gaa paalameŋte a te kaara te zu. Ba arɛɛ la a nyogle taa yaga lɛ.

Nobɔ mine la are zie kaŋ ba naŋ maale bonmuntuloŋ kaŋ a biŋ a bonmuntuloŋ ŋa ba naŋ maale waala die tɔ ka zinoɔre bebe ka pɔge kaŋ pãã are be a yele yɛlɛ korɔ ban naŋ are a zie ŋa ka ba meŋ pãã kyɛllɛ onaŋ yele a lɛ.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

Bibiiri la yaga zaa lɛ a are Pɔge kaŋ naŋ zeŋ seɛmaa nimitɔɔreŋ a bibiiri ŋa naŋ are ba waa ŋa Sakubiiri a paa are kaa Pɔge ŋa paa ɔnno seɛmaa a seɛmaa a pɔɔ naŋ ɔnno o ɔnno enɛɛ kapo bile kaŋ poɔ kyɛ paa zeŋ a seɛmaa darasan kaŋa poɔ

Noba ba mine la lantaa yaga a are die kaŋ naŋ waa kpoŋ kpoŋ lɛ ka ba maale ka dinoɔre yaga zaa be be ane tokogri a die ŋa waa la dikpoŋ a sugele taa te do kyɛ waa pelaa lɛ kaa noba paa are a lantaa a are kyɛ bee a leɛ tori a die kaara